point 5 FM i ndalfooxo ndoq kam saate fe koy pisale o Diarekh bo ndiik ndalfooxo mbida xoxxox we o ndeta ngaan koy no waxtu feeke i toloox na kum i leyta ten refu a qooq wala i ndoq pisale o Ndango Diarekh koy sombiind mene na leyel Sara Mboul kama pisale a Ndango Diarekh ndalfooxo mbugo mbaxtaan fa den no ku farna na qooq manaam ku farna na ax paaxke manaam axke ando naye nuun mbey utiliser ano yo no ndiing ne peut etre awaa refa areer awaa ref nen kaaf nen ki nen ɓasi fop manaam ku ando naye xoox we owey njefandi koorano yo t te refa coono na den avant i ndalfaxo ndoka kam lamit ne i coxo ñuxrole te simnir fo nuun avant i ndalfaxo suura yo
i o foga Diarekh fo ke widna o Diarekh fop manaam commune Diarekh foke widna fop maxey simna nuun oxu refna fo no gonum fono simangolum xendana nuun yong jam \ no yengole i mbamirit na xenda na nuun o yong jam xenda na nuun ndiing jam soom kon i ndoka no ndiing ne no bismila raxmani raxim to faaxa roog fo yirmande um yasam i muukin no alkhadoulila rabil alamin no paxel roog fo no yirmande um rooga jegaan rooga waagan yasama fi'in comme a teɓ soom i teerwoogu mbugin lool no xeeñ in rooga deɓana in no jam yasam te ci'ya in koy o wodola i njalit na calel ke i nduuf na fop to oxu refna jiriñu tigof fo ɓaslof rooga jegaan a waagaan yasama fi'in
ok a fiya ngaan bo ndiik rek o ref meeke no 101 point 5 i ndalfooxo commencer laamit ke parce que ne ley uuma nuun rek o daawo leŋ jegate fopo way no calel ke ka i ndafooxo ndoka no lamit ke pour Zale Ngom a fiya ngaan rek i mbaxtaanit ka ke farna no ax paax ke manaam coono fum ando ye ten nu njakonte aayo yaa ndiing ne faam noox na te ref coté ax ke te reff ax kaaf wala ɓasi wala areer te ref coono na nuun nuun qoxoox
i ndingilo a laamta xam kaa fela xama lool yaam o kiin xano laamtong laamto kiinoxe ke feluuna bo laatanoona keete an na rek roog moƴu foko yaal ma content to andam teno o ndik koy weemo an fop koy yaam roog soom andu fop nda jega koy ka anma na qooq roog moƴu ndiing de o naanga wajan waaj le kaa magin lool xano figu xano ndeet ku waroona duuf xaƴa ndiing taxu te leyel a jeg a camano kaa ando naye a rend anga comme in xoxoox wene sereerkene a jeg a jamano kaa ando naye maam in ke ko jegoogu xaarit fa mbaal maan xarit fo mbaal pour a qelaax jeg xarit laombe weem waxtu jimmin keene yiin keene fop sereer ka jegoogun nddiki koy i tolwa no camano faa ando naye jamano toubab a refa tu yaam machine kene wax deg njeng eeyo kaaga tax machine ke njeng e mayee lool ndaa mene i toluna ndiiki ke moƴna ref jafe jafe in fop ten refu ke i njegeer na xa refu roog wasanamo ten Sene nda ina tolwa maa ando naye axa areer ke a jega waana soxla an lool yaam roog moƴu a jega waa ando naye xa ɓay den ndaawe a ciiñ den wiin we a mbung a xa axa areer jeg jegood kino so cunga a axa areer so wiin we leya ye koy a axa areer ke ngar keyo ka ando naye wax deg yala arranger kirang foko moof cunga comme jegiro so ax ke daal a mbaang anga teela lool so kuma jufu wax deg xana arranger a in trop parce que maak we ka leye o jega nge xa koonit ko loola teela oxu jegeer na ax toujours ko njufa mee axa mbarna ndaa koy baa moƴa fel ax keene njufaa yit te ngara teel o waago njufaa teen o waago jeg ax keene yaam a axa areer rek na mbiya o njom'a naan yaam tena seera a seera ɗomu yaam roog moƴu kaafiin ɓasi yiin keene fop i naanga njangan kam ngentan ne o jega nge o kondofa jeg a dimle ong ta ndaa axa areer koy kaa seera a seera ɗomu a waag anga gara teela daal fiya tiye te faax
mais o leya nga ye a waga nga gar daal te faaf o fooge nu mbiya noogu qoox nuun ax manaam o duufa nga bo ndiinga sutoox o xena na xoxof ax moƴooge yooɓ
mee oxu waag una kea leye moƴan ina moon komana refo yeng oxu waag una jek kiro ax oxu waag una leyong de yaag jikik iro ax muk ndaa koy o cu'u xeex ke a ñakit to oxu xena saaƴe pour kaa ñaktu wuuma kay kaa soɓa o ju'u boo pare ndaa o xooxa nga koy jegiro kaa jawtoona sax na jegit kaa ax oxu refna bugaa fiya nel ndaa oxu refna no laŋke mat ñoowaa anda ye o fiyanel a fela lool ndaa o fiyoond moƴno fel oxu xender na ax refe no ka bugoona oxu waag una o xenda axof keene soom refu probleme ne
mee tamit nuun way leya ye kon axke ngara teela yo mbaa kaaf ke baa ngara teer na xanu mbaago ngeeka den a keeka la and naye bala roog fee mene bala roog fe deɓka xanu mbaago xana waago duufel bo jeg kaa yaquna teen ndax xanu mbaago ngeekooda
i andaye daana ka kee kiina wagood na maye jeema rek fop no yiif le refu parce que o ɓasil o ɓasil refe jaambur oxu refna ko nanel ndax ax keene a ngara teela nga toom dawa den to weemo geeka den im ndeet o kentesoxa waag na geeka den te geeka namo ten yaam o ɓasil refe jambuur a jega ma o geeka ngaano weero leye ɓaslof mbokirano ndukan a nduktan naa andoo naye xene wala a nduq tan naa ando naye roog moƴu xana jeg manquant ndaa geek o waaga ngirano geeko o cooxna ketanof te geekin yaam tiye refna no xeeñum mat to wax deg yala fele bo fele oxu waag una refo ɓasil wiin we nduufa nga areer o duufa areer de nduuf pooɗ o duuf pooɗ kude nduuf na o duufin jalik koy comme fop rooga ci'ya nga wiin we rek xana ci'yong a keeka le daal jege probleme leŋ
a ciinja leene fop affaire ax ke yiin o suura nga no coté laaga o ndeeta ngaan aussi kam ndiing nuna njega jafe jafe eetano sax mais lima ta o ndik sax no premierement ke mais comme in may ndalfoxo muuka rek nga i ngaƴkang bo ndiik o leyfo den rek kaa farna no jafe jafe ke ando naye nuun na njegan no affaire materiel ndiing te ref ke ando naye tenu njalta ax ke ndax nune njega teen probleme gan manquer an ndax probleme a cik nu njega ndax kan njega probleme waa ngaman nuna nuun wala daal nama waagu deme'oor jafe jafe ando naye nu mbaaga no njega daal pour mbaago ngeman ax keene no ndiing affaire machine iin keene yiin i ndigilo kaa jeg goor waa ando naye ga yaaco nan nena mi gaa yaaco nan nena mi tiye o ndeeta ndeet bata nan ruk a sis no cafof so o soogo inwa nin ndaa comme o kiin ande na roog tig ndiinga sutwa tanga fa jam ku farna no machine awara ta mbandelo xema nin o waro jik pudar o jik pudar o waro waand o njufa kaa farna no ax kaaf ndaa diwale roog deɓ ke o ngolo ngaana diwale o ngoolo ngene te deɓ to o kiin ande na roog tig caxana passer anga passer mat wiin we fop a laŋa mbe'ao leŋ ande na roog tig oxa anderona no ten tig koy ko waaja bota gara ko waaja so ka doon ma no kaaga yit roog wajiran i mbaaja i letna qeeñake o kentafo xu ga'oona o xupin yiif no ka farna no ndiing ne waaga joono qolum sax ga teen kaa ando naye roog moƴu a jal tange naaga sotikee to o moof bo o ketanof a leyoonge o qola im re'anga wo de im fi tin nene fi tin naana parce que ax de in way leyan mene xaye \ im leya na nuun mene xaye ga'a ax paax tena ngeeka ax paax ax paax dena ngeeka ax paax koy mu soɓa noona rek faleyoo ax paax nu nana nga im leya nuun ne tena geeka ax paax bo refoona o kiin to faño nan nena mi refo kiino cofu o kino labiru o kiino xenu o ketanof jof lal ganta o jof bugo kendof koy nena xooxof kaaga refu ax paax dena ngeeka ax paax kaaga o kiino cofu yoo o kiino paaxo ax fu te jeg na rek poy nu te fina xan rooga dimle in ta parce roog o jof reka bugu i boo ndiik fiya ngaan nuun o fogole na nan filwa in keene ten i njeg'u no kaa ando naye tenu mbaru mbaxtanit noka farna no ax paax ke avant tag toora fo ten kaa i cookan o ñuxro le te tag toor fo o fogole a lancer a conseiller a den aussi a moƴo conseiller a den parce que keete leyna a mota tina fop daal a muuka fop a fiya nen a waxtana a leya émission ne fop ga i cooxkan te tag toor fo o fogole rek `bala i ndafooxo quitter aayo
i o fogo commune Diarekh fo ke widna fop maxey ñaxaa nuun rek to yeg na nuun ne ke fop ke fog na maye dara ndiing a baand a bandoo rek ka koy kam leyong mee maak we ka leye waaga baand o jangir fo roog moƴun pour jalil fo roog koy xano jalana roog pour jalir fo roog foko nana roog fiya kee rooga bugna moytuwa ke rooga fañna o fiya ngaan rek o jangir fo roog ole leyma ndiiki o buga nga te ñof neno xoxof dufe lu dufoona ne bugoona daaw a faaxit o bug dufele neno ketonofo faaxit neen fo nu yond nuwoona rek xan rooga xema nin im xemba na nuun o fogo Diaekh fo commune Diarekh fop im xenda na nuun ndiing nene i nduuf na bo yakaarin yasam baa rooga tas yakaarin ku kiina yakaarna no ndiing nene yasam o jiño rin fo ɓaslof xenda na nuun xa kiid xa mayu i ndef no jam rooga jegaan a wagaan yasam rooga fiyana in na in wa salam
merci beaucoup no 102 point 5 rek in way ngind man a paaxa paax kama piisa le o Ndango Diarekh fogum refa te o kiino leŋ ten refu faap Rocky Daba in way ngind man a paax paax noxa ndelem xa mosuxe ando naye a mbeer naan meeke a mbaat no fogole aussi no xalatum in way ngind ma fop fop leya dene bata paamo ndik kama paana le Ndoundokh soɓiid rew faax rew jajal rew te jeg meeke a ɗinga maak a ɗinga doy waar a mosa machaalah ceq ne mosa aussi a paxa paax a fiya ngan ga i ndalfoka tourner soɓ ko xa ando naye ten ref presidente fe coxa ñuxro le te sim ni tid avant i ndoka no waxtaan le tewo paax sima xong
ina jaɓaŋsim na xoŋ no gonof fono sima ngolof yasam o gara nga mene fene yasam o gar meen mbaan roga xuma na in taamala a koɓ fo mbino ɓasil ne a suƴa nen o tan fojem yasam kude seentu na no paax ka yasam o yaaloxe fiyan na den
merci beaucoup o tewo paax imba an gon le
Gnilane Ndour
refo xe adwan na manaam a ɗingale i nga tamit a andax refo ka felna coono yo parce que ku garna tokofa dalka ku yaquna aussi wo ref jin fe xan ta ɗom lool tokof nam ando ye ne ando naye naga o ñoow ta manam cono fene fop
meɗe parce que wiin we moom o kino kiin yar fo teegin saqo teen meke i ndef na ka i mboga yaay mboga faap o leŋ xeefe kenum yit no dara
` merci beaucoup faley fe mosa lool lool i nga a aussi a ɗinga le nuun ceq ne mosa lool a mosa machaala oxu rokid na kam fe sax o yaaw o yaawin dal a refa ka mos na lool cono fe ando naye nuun way njankote an kam fe a doya waar lool lool nuun manam groupement le nuun a jega xa adwan na nuun wala nuun ndef mbiya nu qoox nuun wala projet yo
kene projet yo mana i njalta Dominick Sene i njalta Bikol i ten jangnu in kane bo i mbagin yit i sikiran no dara yaam a soɓa in o mbiño ɗomu nda a jega no ɗomu ka te sutna in it i sante an teen ngid man teen i anda meete xotit na in i anda kene kete ɗaxa na in i mosirano sik o saaxo leng ke kene ka i ngid man yakaran
merci beaucoup wetana ngam gon le
Gnilane Ndour
Gnilane Ndour
i
aca merci beaucoup yeey Gnilane Ndour in way ngind manga a paax no tontax mosu ne ando naye tontu wano in tewo paax sim na xong waga weta na in gon le Yande Faye fog na ɗingale ɗingale Gnilane Ndour a adwan na ka ɗomna tig tamit parce que o ndeta ngan calel ke mbine na ɗoma o naro xes xemben xa éléve of xembana ñakit jal calel den xena calel mbina ɗomit na instant nene kam mbine daal sa miñit neen no o bugo poccuper kaga tout so en plus o nara doon teen naro gara ɗinga leeke rose iid manam refe probleme na nuun daal

merci beaucoup Mame Boy in way ngid manga a paaxa paax a fiya ngan i ndalfo ndoka kama ɗinga le rek verifier o ndiko nduluñ no dufe dufe le yay booy yong na xon g waaga weta na in gon le
Mari Faye ne eem
Marie Faye o Ndoundookh
Marie Faye o Ndoundokh ya Henry Marcel
ya Henry Marcel
i
o fog na ɗingale manam na ɗingale Gnilane Ndour a adwan na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
i xarel calel mosu ke ga ona Gnilane Ndour a jala kama ɗingale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
merci beaucoup Yaye Boy faley fe mosa lool lool merci beaucoup bo ndiik i ndef neeke kama paanale Ndoundokh ande mbekte fe dama xam rek manam forme fo mosu fe ɗingale saq na i ngiɗ ma den a paxa paax manam na caɓale ando naye a njambida in meeke i nget meeke fe o tewo maax koy a o tewo xe ga am ndeta mete ndeta salade ka yiye mooy lolou daal cungim xaƴoŋ o simnir fo o fogole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
merci beaucoup Yaye Boy mais leyiro o fogole god ne de wo ano ye
mi ne e Njounga Faye geno Ndoundokh
cherie Waly Faye
cherie Waly Faye
ok njuga ka fiye o qolu o qol o qol talata i mbaam ritu neeke waaye daal caq ne mosa a mosa machaala kene soble mais :ffra kam ga te weera xa ref pro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
kaga soomo mais jege probleme leng
jege probleme leng
mais manam nam ando ye naga o ñoowta coono fe ando naye waxey ñowan mbinuun manam calel mbin ke saqona maga daal so bugo fokat teen en meme temps arroser a meke refe coono na nuun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
i nga a ye caq ne mosa a maaka lool xa yeng xa pod nun ando ye kaga xa tima xe mbiya a lang ba suto njiriñ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
kon six keene fop nuun wey coono ayo njala mais a sutwanga tamit nuun na nga a o njiriñ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
merci beaucoup Ndiounga Faye cherie Waly Faye ten soɓu meeke i coox ka o tewo xe te simnir fo o fogole avant te suura <laughs> tewo paax sim naaxong
jaɓaxong no goonof fo no simangolof simna fop gidma fopit wasana wiin we to wasan ta Marie Angelique cherie Amdou Marame
xaye nuun i ndetud u meeke na ɗinga le nuun a ndingale mos na mos lool a mosa xa tima xe ando naye nu na utiliser an meke kama ɗingale mam nu ngota den fo manam ne refe jafe jafe pour nu ndawa den
xa a refe jafe jafe periode um rek periode periode ke mbada nga rek ko jika dalfo suuy kama ndingale xesa nga roose xiran roose baya te sutu ka o fi plan of dalfo jim baya a peut prés baya six mois ke mat na daal te soogo wago soti
wala i mais kam ge e salade fene comme a jega ka ando naye kena weera ten o ndeta ngan fasaɓ lana aussi o jeaga a kana fiya ten nu nde njega teen pertement bayo ando naye xan ndet bo decourager a no qoox nuun sax
kaga nding lo Daba parce que fasaɓ fe ren moom jaɓe fasaɓ fe moom o dufa nga o dufa nga bata sax it a weer salade ke comme ke Ndiounga leyna rek yenisaay o daaw yenisaay daaw kiro anda o xesa nga bugo topatox boɓ ne de njaŋik xes bugo topat wa o cherie li xana jeg ka yaac na gulu teen kaga tax pin ke yenisaay salade fe yaaco weera nda
mais mains a reta nga dak bonu suti yo bo ndeet ken njeg na ne refa pertement nun e perdre a ten
a roog moƴu yenisaay koy o perdre yenisaay perdre kiro anda calel rek
ok merci beaucoup Marie Angelique cherie Adou Mararam Awo fe <laughs> aca bo ndik i ndef meeke panale Ndoundokh rek i sutwa fule kama ɗingale i mba ndet kama ɗingale verifier a ndiki sutoxa no yaal meta ka fo wan salade fa ndokid no rewe ando naye wene arroser a neke soble fe im ga koy ka jaxla ndaxama kam fe apres xam laam tin kam question ke avant tout dabord kam coox kan o fogole te sim nir fa den a leya den ten ref an a presenter oox d' abord avant i ndoka no question ke njoko yong o tewo paax
yu nga jam mi refu dembu tall Fatou Tall o Ndoundokh
Fatou Tall o Ndoundokh i nga a ye foga na ɗinga le meke kama Ndoundokh te ref a ɗinga maak o cegu solo aussi i nga e tamit a kan suto njirño feet i nga a aussi o arroser a manam refe ka ando naye cono yo na nuun mais kan ndoxan wa ƴeawa mbiya tout
cono yo de cona fa muko maten nda koy wax deg in mboy mbiyan yaam i njege pexey fa alakas nda koy a ɗoma mat wax deg fa yala i nga a nga lakaso i njang
refe aussi ka ando naye a ɗoma comme refan calel mbin te ref ka ando naye a jaxla nan lool bugo jal calel ke mbine aussi inoox maga bugo gasa ɗingale so a puta cungang tamit refe ka topat wa korof topatu xa ɓiyof aussi refe ka ando naye cono yo na mi
xa a koy refe cono mat wax deg yam ka i soorale ano yo teno inoxa yaxalu ke i ,mbarna njal ngaroyo ɗingale ngara ndingale mbato ngaad mbina egali ke i ndiala maaga
mais aussi tewo xe ka jeg ka ga a ma o saq ɓayole wo te ref a siwo la saq na xa yul um ga o xafa foof le yura manam a siwo lene comme genre xaro
a tosuwaro de a tosuwara kene nda njik wel ten i yulu siwo ke ndose tanoyo
manam comme nu njega nge a tosuwar nu mbanda a yula siwo ke fop no pexey keyo daal so ndiiki au lieu nu ngota fo a ande mi moom andim na ɗing mayu au lieu nu ngota a paaam foof le njura xanu ngota siwo yondin ngafa yipa
xota nga a paana le o jura nga na gefa tikorik ke to a waga yaqa den
ok
nda o xota nga siwo le yulna ona nga yipa dang ke yaqe dara to xana xuɓ kaga taxu i mbiyan
ok tamit des fois keke ando naye des fois ande comme ga ano rang lana a jega maaga kaana weera i ndeta nga bo ande a saq ta a saxada fada naga wagan mo ley parce que a foora ne refa manam pertement na nuun keke ando naye xana weera kama ɗinga le
xa a refe pertement ku ando naye o xey weera to doye to ande mote xa sobleka i ngaƴan bo mbaan i teelno nduuf tena eta fort xa teɓa xeene ka i sayano yo eet no ndufo yo mbaan
nange yaq wa tamit
xa a nange yaq wa ko lilan bata weer o yipin naxa saaqu soble geekin bo mbana fad na ndax roog fa jam waga dako dufa tinin to xana faax
<hesitation> bo ndiik kam lamit ke rek i nga e tamit a ɗingale maya daaɗ lool a maya njoxb daal au lieu avant nu ndufa keke gan ngoxa qol le a ɗinga le wala
i ka i ngoxax
so ndiki nuun na ngoxan fo xa ɓay nuun wala
ina ngoxan fo xa ɓay in
mais ana ɗoma de wala
a ndoma kay
a ɗoma
axa
mais a ɗoma nga xana moso fel
xana moso fel axa
merci beaucoup o tewo paax wetana in gonle
Fatou Tall
Fatou Tall no pana le Ndoundokh ngid mang a paxa paax Fatou b o ndiik i ndef meeke kama paana le ɗundoox reke in way ndeta ngara ndeta ngara rewe njaxasora weke ɗose a weke ƴewa tig yeeme u no tew manam doole fe an do naye o tewa saqan bo a waga waago poli a siwo pod neeke a refa ka ɗom na lool lool bonu ande manam rewe daal gace ngalama in way ngid ma den a paxa paax i soɓ meke o tewo leŋ koy te poli a a ƴewa a ƴewa ɗomu parce que a siwo ke kay a mag na a paxa paax ga i coox kan rek te simnir fo o fogole avant :gfra i ndoka no lamit ke tewo paax simna xong

merci beaucoup gon le fo simangol le Mbisine Sene kama paana le Ndoundokh merci beaucoup Mbisine i nga aye manam bindo leke ɗegona fi ina kooc a refe ka ɗomna tokof de wala ka and naye manam o xada nga mbinun xana ref lka ando naye xana meɗ fo wo

nda bo ndiik waxe forcer a rek ƴewa

a ñofale daal mais manam ke ando naye teno maaf ra ndel ke tax na o utiliser a koca maaka le xija teen cono a teen o feeto la feet nanag ga a teen manam ka barke na i manam ana jirñang daal wa kay merci beaucoup i ndoka kama ɗingale i verifier ye i nga a ye a jega kaana weera keke leeɓa ne refa pertement na nuun mais yaqane ka i moƴo ngorngolu wa aussi tamit xa tima xea ando naye nuun wey utiliser an kama ɗinga le refa jafe jafe na nuun monte tamit jega lakas wa nu njalta ref na a ciiñ nuun merci beaucoup in way ngid mang a paaxa paax njoko njal tamit i ndik meke no 102 point 5 FM rek i ndokiid u kama paana le Ndoundokh bo ndiik rek te ref 8 Mars bes fe ando naye a jagle e rew we manam rewe gambaro njeg teeno ndaay o leŋna den ware fuux non par compte sax o tew ware fuuxa tout le temps meke ka ref baneex te ref bes fa maak te jag le el rew we te ref mbekte fa maak nam o mbekte fa maak daal in rew we wa kay ka ref bes fa ando naye a yakam ti e a tax u kay i ndef no campagne a Mbimbane pour ndeto yo manam dufe dufe ke ando naye a ndufaan meen te ref a ɗinga maak yaaju o ga a nga keeke bo nade rew njalun sax ref ke ka ando naye xan yoq we ngoimna tank nga o dirano yo a tax ka i suriid meeke tewo paaax paam fasaɓ fasaɓ mosu sax i sim nin a paxa pax o tewo paax simna xong
iyo in way njaɓang
wo anoye
miyo mi Fatou Diop
Fatou Diop kama paana le Ndoundokh
i
merci beaucoup fatou Diop kene ka fi e fasaɓo de
i fasaɓo moom
a ko duuf u bo muj jikook wala
kam ñaman sax jikwimo
a ko dufa pour o fudof daal
kam dufa rek ten fene sax
nani ro fo wa gama <laughs>
a gara nga ne fasaɓa jega me i
ok jege probleme o ndet ngan caq ne mosa lool lol de mais xa timaxe k ref ka o jika wala ko geeka xa timaxe koy kam gekan
ko geek un so dufa den meke dal a ok a ɗinga le o ndeta ngaan manam partie nu fel nga o dufo arroser fe
saro lu jego na jeg daal
a ganu ngajir xa saraxe so a ɗingale koy nuun former na qoox nuun wala ga am it a ɗinga le ka may daɗ a may daɗ lool so nam nu mbiya bo mbago ngoox
ka i ngoxan i ƴuta nga ƴuyt dal bo njeg
te ɓana nuun nu ngoox ne refa probleme na ten aussi
a jege probleme
so nuun na ŋoxan nuun rewe ndam machine ŋoxan xa a xa ɓay in
xa ɓay nuun nuun mbanga xam merci beaucoup fatou Diop in mboy ngid mang a paxa paax num mbugo njik wida fasaɓ kene moom o ɓayof soom waag no xoox nda wa ga ma kay <crosstalk> <laughs> comme mumeen ke ka yaqa na nuun
ankay ka i njegan de ga iro maana maana ka ɓera ka ɓera mu refna ka ɓara ma
so ndiiki ka nera probleme na nuun aussi
a probleme a refa de yaama ñama na ngaan xan jeg ka tiron
ke ando naye keke nu manam keke nu mbita a tosa ke tamit ne jega probleme comme neenu ngota <crosstalk> mais kam ga e gan ley bo pare te nanim o leng na nuun oxa gidim na o korum sax
wax deg i ngidme den de nda koy i sike den it yaam a re ange den i ngar ke mene
nuu ne jega aussi probleme comme insecte ke manam na ñaƴa a lang
axa kay a ɗenga taxar ke
i
ana njega kam fe
i soƴ ke a taɗa ke
nda kene daal wañe teen dara
a waña manam nu ndeta nga bo saxada xala fad manam ne refa ka ando naye a yaqa na nuun
non a refa nga soble fe moom a ndega ngayo xana saqit nda a refa nga mete ne a ndenga nga rek fi kate
nda nuna njega produit kene fop
a produit in daal ngasiya yiin kene ndaw ke wala mami fe ale i <crosstalk> comme ki in mbañ teel produit fe parce que produit fe ale ba former tuuna tena fiya ta wiin we a cira ke ten taxu de lal gana in ke i una kaana fo laaj fo saafu o xooƴin no binong ten ref ke i produit ta
mbisan teen
so ndiiki mun tolwa kan mbiya kaga wala pour jour jour nu mbiyano yo
i comme partout jegu partout jegu a jega tol wangan wage produit merci beaucoup
ne de mbiyat na xa doom i soxla a te produit
mais aprés nu mburanga kene ke nam a ley tel sonle fe kene took fe <crosstalk>
a xaƴa a jega wena njik wan de nda mene took fe ine njik wan comme oignon ke yiin <crosstalk>
aca a fifa ngan bo ndiik rek i ndef meeke no 102 point 5 rek soɓindo xa ando naye tena leyel Waly Sagne mene kamo Ndangoja te ref o maako paax aussi fogum i parce que ne i nan tan no radio le rek i soɓidin mene xaye koy i mbaxtaan fo ten ku farna no ndoka noong ndiing wala parce que avant o roka no ndiing aussi no tigo eta parce que waagiro waago jinda jind aussi wan wa inoox bo rook fe demba o bugo unoox bugo xolin xa qolof wala bugo duuf naxa qolof `bugo xotid maaga o njiriñ non non ku ga 'oona rek periode umo ku ga' ona rek periode um a etun avant i ndoka no lamit keene fop ka coox kang o ñuxrum te simin fo'o fogole fop a leya den ten refu an avant i ndoka no lamit ke kooro maak simna xong
jaamba xong o fogole Diarekh fo ke widuuna maxey simna nuun na kon nuun fo simangol nuun masa a nuun coono adna ke i somb na meen to ngaƴkan meen oxu anaye woxey meen maxey sim nang no gonof fo no simangolof mi Waly Sagne o Diarekh Daba Ngom ten sombina xam meeke a lamta xam ka farna no ndiing roka ndole rokanole no ndiing ne ke an ma teen ten ref ke xaƴa neema rek yaam maak we ne ina meen o kiin o farluwa nga ka leyoogu ye teno koy no kaa wetan wuuma ten refu yee yaaga maaca ngoxel i miis kanga boo ngar i mbada i ngesa nga njasa boo midi mbaa une heure i ngat kaaga i yartu mbiyan bo ngola tuub a xelna ko fadaa i mokna njas seend kan o seenda nga teg ndoxa den soogo ndokik no ndiing naa bo kaaga xelna fo i nduufa nga jege lakas i ngesa nga kumpaa <hesitation> mbendit maak we mbend toogu yo a jega wee mband togina a ngodaa xa loqa qumbu a loka den bada ngumb de nguma den sokoy naaga mbi'u ndaa yoq we faapes moom a waag a pindit a ret'a bo na loq mbeta ndaq mi feeke yeete yee kaaga xew kaa yaaga mi'yo roog moƴu bo xaye meeke ref ma waaga nga moof a njeg xa loq mbeta ndaq kaaga re'u a mbaaw i kaaga mbaaw ke naanga mbaawa mbi tooge soo a rend anga qañke ama mbe ley aan te leya feda faak ndiiki ax ka njila taan ndaa a nax duuf mbaa o xooxa areer of saqin pexey waxtu fad o qicrel ax ke sekofe rang nga so xa fop kaaga jegooge to kaaga ndigilo kaaga jegooge ndaa ndiiki ga'aano me i ndefna jamano fee maakata maak to maak we a an 'a ke ñotin na den nda in ku leyoona te kaaga jega te kaaga foore to walaay yoqe foorna fop naanga te mondel yaam jege kaa kilo areer a jega teer na ren fo kilo ngaaf kaaga anda ye coono yo na in
merci beaucoup Mame Waly Faye o ndeta ngaan presque muuka faley fee fop mais i ndoka nga no wacaay ndiing manaam a pigax ande a pigax tiga laacu parce que o ɓay ne fig waa to ande utile manaam xa andoi ke ref na ten waro waago utiliser xar waro waago saq pour waago figoox o qolof bata xool bo ande roog fe bete ngaango refka te kaana fiyan probleme xar fo xar tena refu
wa ko ngaaya ngonjil goda caakir anda keede leya a caakir manaam o jag anda o jag o jag xa loqa refaa tiye a qojil a refaa o godin bata jeg semaine o natin o nata ngaan qol ciig kene o xuma den bata yaaco ndokir o xaƴin bata weer naaga o calasin ret mbala la a soɓa ngaaye jeg ke a tarmba o waand tan ma tarma keene i mbigora ndiiki gombi figwa ta weeke saq lamb a ngodaanda waaga waaga ten i mbugoorogu tarma i mbugorogu
manaam a tarmbale ko xotan xoox tan pooɗ kene ke daand le ndi ko njastano ten wala
tarma le na godaa taxar ke tarmba taxara godaa o bug naanga xooxa o daawa nga mbafit ne o njasin fo xelaar to yaqe xelaar le tarmba saqoogum garno fund le ngund le yaay mbaa saa ne godina laŋe laŋ xana saqit ndaa saqit leene mbooko xelaar
i merci beaucoup Mame Waly boo ndiik rek kamo pisole o Ndang MamE Waly leya mene faley fa njegu fa njegu njiriñ lool lool nda o ndeeta ngaan rek nan maagu mbaagu mbi bo mbaago ŋeman xa qola xe nuun wala ŋeman pin ke nuun bata xen bo an naye roog fe refke kaa betna nuun nam mbaagu mbaago organiser it kaaga
ne i mbaaguna organiser it keen teelo uno doongo refu saam ndiing naa moofu koy lumb waage ñak nda o koor deg ko jegoogu a tarmba jeg mbaax jeg laɓ jeg goɓi kaagu refu armée badole no ndiing ne ɓaax tamba laɓ gombi kaaga refu armée ndiing kaaga ndiinga jal tel tate xelaar bo i leya ndalfo ngooxa weene na adwa tarmba na adwa yaamo o gadwa nga a tarmba le wandin na saaya no koɓ lambne moom fada nga sutin a ciinja la no ndaxar ne saqa yaaga maak we ka yaxan woogu mayu ga'a mban anda mban i mban neene <hesitation> a fax anga waxtu fad anga o paal mba o qawlo xe ten taatano gu a mba ngaw maak a gara coox ngo ten ngaw naaga no ko ga'es nar maak na refna qola xa in nar naaga mban na maaga mberogu ku i xotiid ina no ye'siin yimbanu no ngawof taagav i yera ta baya i ngeed kaa wiin wa ngaad te lambati nel a ɓaxel yaam yaaga ndiiki nda fola fe na a koɓ we njambuuna yer mayee mboga caf ku yoqna teen dal bonu ngaada nu ɓonga caf muktu win mda ngonjog nganjogiran maaga
merci beaucoup Mame Waly i inoora nga coté kemandale qola ke i mofat cunga foof la roog yakarano yo fo aussi o naanga ne'a gon ndiing aussi tiga yoon tu parce que roog fe deɓa nga keno mbiska koɓale te leyel ax ax keene nam mbaagogu topato xooga den bo mbago ngeeka den baya ando naye jeg kee sik fa leŋ boya ando naye nu suta nga den pour muuka den rek machala dara sike den xa ref ke ando naye ten nu utiliser ogu tenu mbaando gu bo mbaago ngek ax keene
ax keene yaaga pudar jege tig keene a teela le ne'a ne tena refoogu areer o afa ngaan bacin teen to gusaxe dara dara cuqiran pour te loxatin naaga feesin keeke o geekta ngiran ngusax gusax ke ngusax gaafo areer o ku gekoona teen te gusax ko mbisin ko geek tin kusax nda dara dama ngiran ya xaqa noona bacin geekin o geeka ngan dara waage roq taaga

xa'a tamit i leya kaaga mais tamit nuun nu ndeeta ngaan ndiing ne na matiida nune njega probleme ax yaam ko ga'a wa ando naye ga leya ye mi jegiim ax te jegiim nax nam mbaagu mbi mbaago géré it keene moof cunga roogo yaal cunga foof la roog to saqiro ax ka dufoona ne refa probleme na nuun aussi
axa kay probleme a refa kay ten refu ke leyoonga xatoor rek ande kam ley ong mee ndeɓanoong ke ndiiki o leya nga te kaaga kaaga jege probleme mbaa foore to a foora nga moɗka tino yaam ga'aano xaye marché fu retoona xaye wiin we mbay etatira cikax ax jegee kaa kilo areer a jareer na to kaaga fop o ñako teelo inu yo
mee keena tax kaa aussi o ref kama koɓaleene mbit kam kam marché ke jika ax areer roka kam pinke waanda axa areer taxee o duufa nga bo ndiinga sutoox o waanda na xooxof ax geeka na xooxof o fooge kaaga moƴe yoomb
i ten im leyang kam leyong mee e o geldala wuqanam wuqood moƴu yaam simto wuuq o wuqana xooxof moƴu teelo inu maak we kaa leyoogu ye o maye ya kooniit kaa teela lool comme i njege qoox in ndax roog jeg in to o xooxa nga a neex neex ku jegoona) ax kaa njilel ax kaa ngenel kaaga o buga nga ñoot noox no kaaga ñako an xoxoof soomo de i yaam o leya nga yoq we kaa leya jegiro mayu wene kaa njeg mayu wene njege mayu ndaa o kiino kiin nee fodona fod rek naaga waago fi o kiino kiin ne fo doona waago fi
ok merci beaucoup Waly a ciinja xale i inoox na na pigaxa le ŋot no ax ke ndeeta ngaan keene fop o fokata ngaan ax ke o mbisa koɓale buko yasa yipaa to yasanga tamit tigo buko yas ta pour o wanga faxa mbaya xewo te ref ka te ref materiel na ando naye a jafe ña jafe ñe meeke te ref no machine na duuf tel keena duuf tel dal ax awa ref axa areer awa ref ɓasi awaa rek kaa tig na duufan nune njega jafe jafe no affaire materiel kaaga affaire machine keene nu mbaago njeg ax
c' est vrai a naaga jega mi feeke ga'oona ga inooraam mene ret inoram ren xumna sartes bo cafandak reto xena nik machine es pour te waago xen soom pour a deɓa nga deɓ im inwa nga inu im waago inoox to taap kiin no kiin parce que neeke o jafo neeke ɓisuudoonga ten refu ref rek ke refna fa mi yaam yaa refma ndeɓanong bo meeke tolwiid na kuna xij la no ndiing wara taaan mo an kuna ñootna no ndiing wara taan mo an kaaga taxu bo mifa xoxes leyiim teeno leŋo caxaaam ɓis machine na mbaa machine na nangam kam binwana xoxes rek xumna sartale ret too fo o goorole mi i ndet maan paaloxa machine na xenanin bata xen im mbisiid
merci beaucoup o ndeeta ngaan aussi faley fee i leyaa ina nan giloox kan a bala i muuka koy kaa i ndalfoxo kay coxoong bo ndiik rek o ley manaam ke ando naye ten refu probleme no ndiing ke ando naye tenu soxla a no ndiing to pour nu ndaawin ka jafeña lool parce que aussi leyna keeke rek o ley kaana comme leya bug manaam leya pour mbaat na ten xam xam ndawo aussi il fo o ley bug bugof a fiya ngaan genofa ndaaw teen parce que o leya nga pour xooxof rek ten refuye dawanga ten refu ye gen fa ndaawa nga ten refu yee gen fa ndaawa parce que daawkiro to ngenof ndaawe yo yaam faley fee fop na nan kano yo to ndigila gara nga aussi fop na nganjir kano yo nda comme wo i njite'u o ref teeno maak ana paax i ngara nga na wo aussi xa i ŋotid meen paax fo kaa mosna kaa i xcooxkang rek e ley manaam ke an naye ten refu probleme nuun no ndiing ne te refu kaa ando naye ten nu manquer a no ndiing to soxla'aano yo lool o ley kaa ando naye xana nanin oyo a fiya ngaan o ndimele waa rok kam fee
probleme ke fop ten refu yee anda yee faak fo xaye kaa fogre kaa i ngayoogu ndosa i ngalaate rooga deɓ langa nguɓ anga rek to o wodaa e laŋa ngumbanga rooga riga na koɓ a neew neew o jeg ndaa ndikoy ande a ngara yo refatu meen engrais refatu meen ten moƴatu ref probleme in comme rooga deɓa laŋ ke nguɓa xana woot jalik soom yaqatu teen kon ku doonu na taaga ten refu engrais engrais daal refu waa ando na ande <hesitation> o ñaka ngaan rek waagiro ley dara kooro ne'e Ablaye Mourite kaa mos'u leyee engrais a ngariida de i ndaa ngeexne ten ndika te saayfu i ñakuuna ngeexa roka in a mos a leya kaaga to ndingil a reend u o qol o yipa ngaan engrais ren xooxin mbaan o yipa ngiran engrais fiyan kirang kaate fiyan onga fok te jeg jafe jafe mute refna xaye kay dimle ir no neew doole in engrais kaaga soom refu ke ando naye tana malu yaam ku i ndefit na xaye no coono ñak engrais dong meeke i ndefna xaye pond ke ndoka wiin we te engrais naname o wote leŋ a fud nu meen ndaa bo xaye e ale a yoqa auto bo xaye dara garate